Wannan kayan ganye ne da muke gani wanda aka dauko shi daga cikin mota kayan gayyayyaki wasu tsirre ne da ake shuka su a gona muna bukatan wuri mai yalwan ruwa da iska da kuma rana a yayin da za mu shuka wa'yannan 'yayan itatuwa sannan a tare da su a kwai kayan timatir wanda muke wanda a Hausance muke kiransa da kayan miya amma a wani bangare na arewacin Hausa ana kiransa da kayan ruwa mai ma ana dai kayan miya ana shuka su ne a wuri da muke kira da fadama ko kuma lambu ana shuka su me tare da yan uwan sukokin su kamar su ka bai ji karas koran wake koran wake da kuma albasa muna bukatan wa 'yannan 'yayan itatuwa ne domin sarrafa abinci na yau da kullun kamar yadda mu ke gani a cikin wannan hoto kuwa kayan ganyenne bayan an cire amfanin gona za a kaima kasuwanni sha guna domin amfanin gida su kayan ganye wasu albarkatan kasa ne da Allah ya bamu wanda suke dauke da sinadaran gina jiki wanda jikin dan adam yake da matukar bukatan su kuma suke da amfani sosai to domin daukan kayan amfanin gona daga gona zuwa kasuwanni ana bukatar babban mota wanda a Hausance muke kiranta da tarakto kaman dai wannan na cikin hotonnan ana daukan ana amfani da shi wurin daukan kaya ana iban kaya a buhuhuna kwalaye da kuma ledoji a kulle a saman mota a cjkin mota domin a rarrabar ma manya da kuma kananan shaguna

wannan hoto yana mana nuni ne akan noman aladu noman aladu shine kula dasu domin samarda na mansu da kuma kitsansu da ake amfani dashi akasuwannin duniya na yau da kullun noman alade dai wani tsoho al'ada ne ko ince wani tshon al'amarine da tin kaka da kakanni ake yinshi ana kiwonsune a rumbu ko kuma garke da samar musu da ruwa da kuma hatsin da zasu ci saboda asamu lafiyanyan nama daga jikinshi wanda ana amfani da kitsansu domin samar da abinci ana amfani da naman su domin samar da abinci sedai kaman yanda nace ba kowane yake amfani da suba noma aladu na zamani yafi tattara ne akan tsaftansu da kuma lafiyan su saboda aladu dai wasu abu ne da mu yan adam bil adama da muke ganinsu abu halittune masu ƙazanta wanda su kuma agurinsu ba haka bane so shiyasa noman zamani yanzu yafi karkata akan yanda za a kula da tsaftan su da lafiyansu da kuma tsaftan inda suke zaune domin asamu yalwa tacce kuma wada taccen nama da kitse ana amfani da kitsan alade wurin yin kayan gwalama na zamani wanda ba ture yake kiranshi da mashmalon manoma suna buga babban matsayi so sai ta wannan fanin domin kusan ince sune hakkin kula da wannan dabbobi yafi rataya a wurun a wiyansu manomi yana buƙatan kwarewa da fahimta sosai kafin yasan yanda zeyi kiwon wayannan dabobi domin su halit tu ne da suke matuƙar buƙatar tsafta sannan kuma halittune ko ince dabbobine da suke da samar da kuɗin shiga sosai saboda yau da kullin ana amfani da naman su ana kuma amfani da kitsan su ana kukma amfani da fatan su nama noman alade wani ɓangare ne na noma domin samar da nama da kitse da fatu

? Kwaɗo wani halitta ne da Allah ya halitta cikin halittu masu tsalle yana da ƙafa huɗu waasu na cin naman kwaɗo sannan kwaɗo iri-iri ne sannan ba kowane ake ci ba domin yana da dafi sosai cin kwaɗo al'ada ce ta mutane daban-daban amma duk da ba kowa kee iya ci ba mu ɗauki matsayin mu ɗauki Najeriya a matsayin misali a Arewacin Najeriya cin kwaɗo ƙazanta ne a al'adan mutanen yankin wanda mafi yawan su Hausawa ne ko musulmai duk kuwa da kasancewarsa halas ne a addinin na san da? amma kuma mutane da dama su na gani um suna ƙyamar cin nama kwaɗo saboda shi ka ga wani irin wani irin halitta ne da yake cikin ruwa da ba kowane mutum ba ne ba ma ze iya sakin jikinshi ya kama shi yana da santsi sannan kuma ga shi yana da dafi kowannan ya kan sa mutane su ji ƙyaman cin shi amma ka ga kun ga kamar a Kudancin um kudancin ƙasar nama ne me daɗi da tsafta domin al'adarsu su ta tafi akan haka su sun yadda sa shi ko in ce sun ɗauke shi a matsayin wani magani ne ko kariya a gare su da za su iya amfani da shi um kwaɗo de wata irin halitta ce da mutane da dama suke amfani da shi wasu kuma su na tsoron amfani da shi se de su kalle shi dan sha'awa ko kuma su yi kiwon shi dan um dan birgewa amma mutane dayawa su na tsoron cin kwaɗo dan ko mutum kaman ni ina tsoron cin kwaɗo ina kuma ƙyaman cin kwaɗo amma naman kwaɗo wani nama ne wani nau'ikan nama ne na wasu halittu da suke cikin ruwa yana da ƙafafu guda huɗu kuma yana tsalle kuma yana da kyau a ido se de gudun a ci me guba wasu mutane su kan bar naman kwaɗo amma naman kwaɗo ko a addinin Musulunci cin sa ma ba haramun ba ne kuma mutane da dama suna amfani da shi

kifin tarwaɗa wani kipi ne wanda yake rayuwa a ruwa mai taɓo mutane suna amfani dashi wajen sakawa a miya domin ci kuma shima babban ampani ne ampani ne wanda ake noma shi a gona muna yin noman kipi wanda yake buƙatar ruwa da kuma babban baho domin nomanshi a gida kifi halitta ce daga cikin halitta da ake samu a ruwa kifi da mutane suka fi ci kifi shine mutane suka fi ci wasu suna sarrafa shi wurin yin nau'ikan abinci a mi a miya daban daban ko kuma a soya ko kuma a gasa kifi yana kan gaba a cikin halittun ruwa da mutane suka fi ampani dashi domin su siyar ko kuma su dapa a paɗin duniya sannan kifi yana tattare da sinadarai masu matuƙar amfani a jikin ɗan adam kamar sinadarin purotin yana ɗaya daga cikin sanannun halittun ruwa kifi yana da jinsi iri iri fiye da nau'ika saba'in da ɗaya a duniya musamman kifaye dake kwance a teku irin su tekun atilantika da baharmaliya lallai akwai nau'ikan kifaye daban daban wadda ɗan adam yake amfani dasu domin rayuwa shi de kipin tarwaɗa wani nau'in kipi ne da muke amfani muke kiwon shi a cikin gida domin kiwon wannan kipi yana buƙatan babban daro ko kuma a haƙa mana rami a ƙasa inda zamu cika wurin zamu tsaftace shi mu cika shi da ruwa sannan muna samar musu da abinci a kowani ranan duniya?? kifi wani haliita ne da muke amfani dashi a matsayin abinci sannan kuma muke amfani dashi a matsayin? abin sana'a wanda zai samar mana da kuɗin shiga ana kasuwancin kipi ana siya kuma ana siyarwa kuma ana abinci dashi

Tracter ko ince motar noma motar noma ana amfani da ita ne a gonaki domin sauƙaƙawa manomi ayyuka taraktoci akwai iri daban daban akwai ƙanana akwai manyan taraktoci wanda ake amfani dasu domin aikin lambu ko kuma aikin ban ruwan gona akwai me amfani da ƙaramar ƙwaƙwalwa domin ƙaramin aiki haka zalika akwai me amfani da babbar ƙwaƙwalwa wanda take da babbar, wadda take aikin babban lambu tana taimakawa manomi ne gurin yin kunya ruɗʼa da kuma girbe amfanukan gona tirakta na buƙatar matuƙi wanda muka fi sani da direba shi wannan ba mutum shine wanda yake iya sarrafa motan tirakta shine kuma wanda yake kulawa da tiraktoci daban daban da kuma kowanne lokaci tirakta dai wata mota ce wanda manomi yakanyi amfani da ita domin yay noma huɗʼa ko kuma girbi ita wannan babbar mota tana dai taimakawa matuƙa ga manomi tana sauƙaƙa mishi aiki kuma har gwamnatoci sukan bada basussuka domin a mallaki irin waɗannan motoci da mukafi sani da tirakta tana taimakawa matuƙa tana da amfani sosai ga manomi kuma ana samun su ne daga manya manyan kamfanoni dake ƙasar waje sunada matuƙar amfani a aikin gona domin inba tirakta girbin manomi baze zama me yawa ba kuma baze zama me yalwa ba shi tirakta yana taimakawa sosai domin a samu amfanin gona me yalwa da kuma wadata

wannan hoto yana nuni ne ga manoma na manoman Abarba noman Abarba yana ɗaya daga cikin muhimman noma da akeyi a ƙasashen dake da yanayi me kyau a cikin wannan noma ana shuka Abarba wanda ake amfani dashi sosai domin ɗan itaciya ne dake ɗauke da sinadarin protein ana noma shine a lambu ana noman Abarba a ƙasa me kyau Abarba na buƙatar yanayi me ɗumi kuma yana buƙatar ƙasa me kyau don samun nasara a cikin shuka noma noma yana da wani tsare tsare da akan bishi domin cimma nasara. A tsarin noman Abarab ana shuka tane ta hanyar amfani da iri ko kuma tushe ana dasata ta hanyar tushe sannan a kulawa dashi a lokacin girma Abarba na buƙatar kulawa da kariya daga ciyawa kuma yana buƙatar shayarwa me kyau don tabbabtar da cewa shukar tana samun abinci me kyau daga ƙasa wannan shine ze nuna yanayin girman da zatayi da kuma irin zaƙin da zata samu saboda kowanne ɗan itaciya ko kuma abin noma yana danganta ne da aynayin kulawar daya samu a lokacin noman sa noman Abarba yana taimakawa wajean samar da abinci me sauƙi da kuma inganci a cikin alʼumma Abarba wata itaciya ce da a turance muke kiranta da [fruit] wanda yake bamu ɗan adam protein a cikin jikin shi wanda yake taimakawa wajen ƙarin jini da kuma ƙarin lafiya ga garkuwa jikin ɗan adam shiya sa aka ce Abarba yana taimakawa wajen samar da abinci me sauƙi me gina jiki da kuma inganci sannan kuma ze iya zama hanya me kyau gurin magance matsalar yunwa da kuma samar da hanyar kasuwanci

Wannan hoto yana nuni ne ga manoman masara a cikin gona da kuma amfanin gona mai yalwa. Noman masara dai yanada matakai da hanyoyi da ake bi don samun kyakyawan sakamako Ga wasu muhimman bayanai kaman haka, zaɓan irin masara Idan ana son ayi noman masara ana so manomi ya fara tabbatar da irin masaran da zai fara amfani dashi Akwai nau'ikan masara da yawa kaman su masaran farin gida, hybrid, da kuma GMO. A zabi iri da ya dace da yanayin ƙasa da ruwan sama a yankin ku. Ko wane yanki akwai yanayin yanda ruwan sama yake zo musu Haka kuma ko wane yanki da yanayin irin kasan da suke da shi Sannan ana bukatan manomi ya shirya ma noma sosai A shirya gona da kyau, ta hanyar horarwa da kuma gyara kasa. A tabbatar da ƙasa tanada wadataccen abinci ga shuka misali nitrogen, phosphorous da kuma potassium. Za a iya amfani da taki irin na shanu tumaki, ko na zamani kaman MPK 151515 Sannan shi kanshi shukan kanshi ya na buƙatan a kula dashi A na shuka masara a lokacin da ruwan sama ya fara ko kuma ana iya amfani da ban ruwa ma'ana lambu kenan A na dasa tsa tsaba da tazara kamar taku talatin zuwa hamsin cm tsakanin shuka da shuka. Sannan mai cm saba'in zuwa casa'in tsakanin layuka kula da gonaki Ana so a saka taki bayan makonni uku zuwa hudu da shuka sannan a ƙara bayan makonni shida zuwa takwas haka yaƙkar ciyawa don hanata hana masara girma. Ana cire ko wani irin ciyawa daga cikin shukan masara saboda gudun kar ta hanata girma Sai girbi Masara na girba daga watanni uku zuwa hudu ya danganta da nau'in da aka shuka don korayen ganyen masara sun bushe sannan sun ya fara rayuwa ya fara tsiron ya fara rawaya hakan na nuni lokacin girbi ya yi.

Zaizayewar hamada wanda ake kira da desertification a turanci, ya na nufin tsarin da ke haifar da canjin ƙasa mai ɗorewa, daga kasancewa mai ɗaukar ciyayi da amfani zuwa hamada ko ƙasa marar amfani, wannan ya na faruwa ne sakamakon haɗin gwiwar canje-canje na yanayi da kuma ayyukan da ɗan adam kan aiwatar, manyan dalilan zaizayewar ƙasa hamada sun haɗa da canje-canje na yanayi, rashin isashshen ruwa, rashin isashshen ruwan sama da tsawaitar lokutan fari na iya haifar da bushewar ƙasa wadda ta ke taimakawa wajen zaizayewar hamada, sannan ayyukan ɗan adam kamar sare-saren itace ba bisa ƙa'ida ba, sannnan ba tare da an sake dasa wasu ba, ya na rage ciyayi wanda ke ba ƙasa kariya daga isaka da kuma ruwa, sannan harwa yau kiwo da yawa ya na haifar da zaizayewar ƙasa, saboda dabbobi sukan cu, idan su ka cure a wuri ɗaya, suna cinye ciyayin da ke a wuri ɗaya, ya na haifar da yai zaizayewar ƙasa. ya na hana su su yi girma, wanda ke barin ƙasa a fallase, noma marar kyau amfani da fasahohin noma marasa kyau na iya haifar da zaizayewar hamada, ya na rage yawan abinci mai gina jiki, sannan kuma dalilikan da sukan haifar da zaizayewar zaizaye, sakamakon zaizayewar hamada akwai rashi abinci, talauci, da guɓacewar muhalli. Hanyoyin magancesu kuwa akwai dasa itatuwa, yawaitar maida itatuwa idan an cire su, sai noma mai ɗorewa amma bisa ƙa'ida, da kuma kiyaye ciyayi, saboda rashin ciyayi shine ke haifar da da zaizayewar ƙasa a al'umma.

Wannan hotor hoton tarakta ne; wanda mu ke yi mishi laƙabi da mai manjagara. wannan? wani nauʼin tarakta ne na noma, wanda ake amfani dashi wurin janyo kayan noma, kamar famfo, maʼana tiyo na ban ruwa, injinan feshin magani, ko kuma jawo kayan girbi. Siffofi da kuma amfanin tarakta: na farko akwai tsarin gine-gine, yana ƙafafu biyu ko kuma fiye da haka, tare da inji mai ƙarfi wanda ke amfani da dizel ko kuma fetur. sannan kuma; na biyu akwai manjagara, shi hannun kenan mai haƙora: wannan shine tsarin da ke bashi damar dagawa, da saukar da kayan aiki, kamar fulo, haro, ko mai feshin magani. Waʼinna haƙora, sune?? taka rawa wurin janyo kayan injina na feshi, saboda ƙarfin su da kuma ƙwarin su, domin ayi feshin magani a gona,? saboda? kashe ƙwari, domin kar su illata shuka. Sannan kuma akwai jawo kayan aikin: ana amfani dashi wajen jawo injinan noma, kamar masu shuka, masu tono, masu tona ƙasa? maʼana dai ana amfani d,a su a na janyo injinan da su, kuma wa'innan amfanin su shine suyi shuka, su kuma yi tono, sannan kuma suyi haro. Wannan inji dai yana da matuƙar amfani sosai? ga manomi. Sannan na huɗu muna da aiki a manyan filaye: wannan abu yana taimakawa? wurin aikin babban fili ƙwarai matuƙa, saboda? ƙarfin injin sa. Yana taimakawa wajen rage wahala, da kuma hanzarta aiki sosai, yana da matuƙar amfani ga manomi. Sannan sai inganta noma; yana bada damar noma da sauri, da kuma amfani da manyan filaye ba tare da wahalarwa ba, idan za ayi amfani dashi a babban fili yana sa aikin? sauri. Kuma sannan yana taimakawa wajen yin kuyya, huɗa, da kuma girbi da sauransu.

Wannan yana nuni ne da bikin noman doya; bikin noman doya dai ana gudanar dashi ne a kudancin Najeriya, musamman a yankunan Yarbawa, Inyamurai da kuma Benue. Yana da matuƙar muhimmanci sosai ga alʼadu da tattalin arziƙi. Wannan biki yana nuna fara noma ko girbin doya, tare da bukukuwa, adduoʼi, da kuma alʼadun gargajiya. Muhimman sassan bikin noman doya; sun haɗa da bikin shuka doya: ana gudanar da shi a farkon damina, inda manoma ke shuka? sabbin tuber na doya, sannan ana yin adduoʼi ga abubuwan bauta, a wurin gargajiya kenan ko kuma a coci, masallaci, domin samun albarka. Ana yin bukukuwa, rawa, da raye-raye. domin bikin fara sabon aikin noma. Sannan akwai kuma bikin girbin doya: wannan shine mafi shahara, kuma ana yin sa musamman a yankunan Inyamurai, Yarbawa, da kuma Idoma. Ana gudanar dashi a ƙarshen girbi, yawanci a cikin Agusta, ko Satumba. Ana miƙa godiya ga Ubangiji, ko gumakan noman su, kamar: aːni, a alʼadar Inyamurai kenan. Sarakuna da shuwagabannin gargajiya sukan fara ci, don nuna cewa ana iya fara cin sabuwar doya. Wannan wata daɗaɗɗiyar alʼada ce, ta yankunan gargajiya da suke kudancin Najeriya. Bikin gargajiyan noman doya, wani gagarumin biki ne mai? matuƙar muhimmanci a gare su, saboda suna ganin idan basuyi haka ba ma, kamar basu gode? daga?? ni'imar da suka samu ba daga? ababen bautar su. Shi yasa a ko wanne?? farkon? fara noma, sukan gudanar da muhimman shagulgula irin haka, da kuma bayan sun girbi, suna irin wannan shagulgula. Bikin na da matuƙar muhimmanci a kudancin Najeriya, kuma har yanzu ana gudanar dashi a wurare kamar Enugu, Anambra, Kogi, Ekiti da Benue.

Wannan dutse dai ana mai take da tsohon dutsen iyaka: wanann wani tsohon dutse ne ko alama ce da ake amfani da ita, don nuna iyakokin ƙasa, garuruwa, yankuna, ko gonakin, tun a chan zamanin daː Ana amfani dasu don ƙayyade iya ka tsakanin ƙasashe, masarautu, ko kuma filaye. Muhimmancin tsohon dutsen iyaka sun haɗa da; alamar iyaka: a na amfani da su don ƙayyade iyakar ƙasa, ko yankin da wata hukuma ke mulka. Tarihi da alʼadu; yawancin su suna da rubuce-rubuce ko alamomin da ke nuna tarihin yanki, sannan a kwai shariʼa da mulki. Ana amfani da su wajen warware rikice-rikicen iyakoki, sannan kuma ana amfani dasu wajen warware rikice-rikicen gonaki a tsakanin manoma. Sannan ana amfani dasu a matsayin abin tarihi; yawancin su sun zama wuraren yawon buɗe ido, ko abubuwan tarihi da ake kiyayewa. Misalan? tsofaffin duwatsun iyaka kuwa sun haɗa da; landan stone da ke kasar UK, sannan muna da missan diksan like wanda ke ƙasar USA, sannan akwai headrians world boundary stone shi kuma wanda mu ke dashi a ƙasar UK. Waʼinnan duwatsu dai ana amfani ne dasu sosai a lokacin daː, domin a kayyade iyakoki, don tsakanin garuruwa, ƙasashe, da kuma gonaki. Saboda a lokacin daː irin waɗannan abubuwa ƙanana kan iya haifar da matsala, wanda ka iya haifar da yaƙi a tsakanin alʼumma. Yawancin? tsohon dutsen iyaka, suna da rubuce-rubuce, ko kuma ƙwarangwal, ko wasu alamomi da ke nuna muhimmancin su a tarihi, domin adana su, da kuma bayyana su ga? ga zuriyar da zata zo a baya, ta san da zamn su.